Twashoboye kubona ubukoresho busanzwe butwagwamwo impapuro nabwo bukaba bwari bufise amabara atandukanye muri ayo turashobora kudondagura nk'ibara ritukura iryumuhondo irisa n'ubururu iryera hamwe n'iryu rwatsi rubisi.

Ico kigo gisanzwe cubatswe mu buhinga bwa none kubera yuko imiryango yugaye aho hantu yose akaba ari iyivyuma naho isuku risanzuwe rira aho hantu n'isuku ry'akarorero.

Twinjiye muri iyo nyubakwa, twasanze ari inyubakwa yateguriwe kubikwamwo ibitabo, naho ivyo bitabo bisanzwe bifise inyuma ku rukoba, amabara atandukanye; muri ayo twovugamwo nk'abiri, ari irisa n'umututo uhishiye, ndetse n'iryera.

Igihe twashika aho hantu k' urugo ruhome rusanzwe rufise ibara ryera twasanze hamanitse icapa naco kikaba kiranga bimwe bimwe mu vyirwa bisanzwe vyerekana ivyo utuntu duto duto tudasanzwe tuboneka.

mu vyari aho hantu vyose vyari bifise amabara ariko turashobora kuvuga amwe muri ayo, ni ibara ritukura, mu birimwo ari amabara atatu, ibara ry'umuhondo na vyo ni amabara ane, hariho kandi n'ibindi vyagiye bigira ibintu bibiri.

Washitse twasanze ari inzu idandarizwamwo ibintu vy'ubwoko bitandukanye muri ivyo twavuga ikaye isanzwe ifise urukoba inyuma rusa n'ubururu tukavuga amakaramu tukavuga ibitabo, ndetse n'ibindi.

Tugishika aho hantu twasanze hariho intebe y'umudo imbere yaho hariho akameza gatiretsweko ibitabo imashini nyabwonko kandi ngendanwa ico twomenyesha nuko ibara ryera niryo ryiganziye ahanini aho hantu.

Ibitanda bikaba bigabuyemwo kubiri hari abaryama hasi abandi bakaba baryama hejuru twoba menyesha ko ivyo basanzwe baryamako navyo nyene bifise amabara abiri ayagomba gusa n'ubururu hamwe na yera

Igihe twashika aho hantu twasanzeho intebe zisanzwe zikozwe mu bihimba bibiri ,igihimba kimwe ari igiti ,ikindi gihimba akaba ari icuma, nayo ku mpome hakaba hari hasharijwe n'ibara ryera.

Inyubakwa muri rusangi isanzwe ifise imiryango y'ivyuma ariko kandi hejuru naho hasanzwe hariho amatara ugereranije nko kuva ku metero hariho itara kandi hakaba hasharijwe n'ibara ryera.

Ibokwa muri rusangi zisanzwe zubatswe mu buhinga bwa none kuko impume zisanzwe ari izo amatafari aturiye kandi hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima uruze hejuru hari aho bahereje bashyira ko ivyuma bizokingira abantu kugira ngo ntibakoroke kuko zirageretswe.

Twasanze aho hantu hari ibitabo vy'ubwoko bitandukanye, kandi uko bitandukanye ibirimwo na ko bimwe bimwe vyari bifise amabara atandukanye hamwe muri ayo mabara twavuga nk'ibaragera iryo ubururu hamwe na yandi.

Tucinjira aho hantu muri iyo nyubakwa, twasanze intebe zisanzwe zir'aho hantu ari intebe zisanzwe zifise ibara ryera, n'ayo kandi imeza zihari zikaba ari imeza z'ibiti.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe aha neni ishajijwe n'ibara hejuru akaba ari igera na yo hasi hakaba hakorewe isuku ijo twasanzeyo amameza hamwe n'intebe n'ibitabo bisanzwe bikoreshwa aho haa untu nyene.

Iyo nyubakwa muri rusangi yari isize ibara rihishiye aho tuvuga ku bihome vy'indani naho hasi hakaba hari hasize isima ikindi naco nuko yari isakajwe amabati.

Twebwe aho hantu twasanze hariho ikaye nayo ikaba yari iteretsweko imashini isanzwe ifashwa iyo umuntu ariko akora ibiharuro hamwe n'ikaramu isa n'ubururu nu kuvuga ritanga umuti usa n'ubururu.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari akozwe mw'sima kandi hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima nayo amadirisha n'imiryango vyiyo nyubakwa bikaba ari ibiyo.

Kwinjiye aho hantu two hasanze imashini nyabwonko isanzwe iriko iraka mu kiyo cayo, ariko, kandi aho hantu na ho hejuru hakaba hari hariho n'itara, kandi hasharijwe n'ibara ryera.

Ico gitabo twabonye ahantu kikaba cari gifise amabara y'ubururu ayasa n'umuhondo ndetse na yera kandi bikaba vyari vyanditseko ko arico umwana yiga mu mwaka w'icenda.

Aho muri iryo somero ry'ibitabo ,'iruhande yaho twasanze imashini nyabwonko iriko iraka, ariko ata muntu numwe yariko arayikoresha ,habikwa ibitabo naho hakaba hariho ubwoko butandukanye bw'ibitabo ,kandi bufise n'amarangi atandukanye.

Mur'iyo nyubakwa, ico twahasanze harimwo amameza hamwe n'intebe kandi zisaneza, muri rusangi hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera kandi hasi harasize isima.

Aho hantu muri rusangi hari habereye ijisho kubera yuko hari hasharijwe n'amabara atandukanye muri iyo turashobora kuvuga irisa n'urwatsi rubisi, iritukura, irisa n'umuhondo irisa n'ubururu ndetse n'ayandi.

Iryo somero ry'ibitabo risanzwe ririmwo ibitabo vyubwoko butandukanye aho tukaba twovuga ivyera, ibisa n'ubururu ndetse n'ivyirabura, aho hantu kandi hakaba hasanzwe hasharijwe hasi n'ibara ryirabura.

ico kibuga c'umupira gisanzwe gisheshwe n'amabara menshi , turashobora kuvuga iry'umuhondo, irisa n'urwatsi rubisi, iry'ubururu eka ndetse n'ayandi , iruhande y'ico kibuga hariho ibiti bisanze bitanga umuyaga ku baje kuhakinira.

Ivyari abuhanu vyose bikaba cimwe muri vyo caba gifise ibara rimwe rudende muri ayomabara na ho tkuba twovuga iritukura irisa n'urwatsirubisi iryo umuhondo hamwe n'irera.

iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe igeretswe kabiri uduga hejuru, ikindi na co n'uko isharijwe n'ibara ryera, ukirishikira usanganirwa aho hantu n'amashugwe.

Ibashika aho hantu twasanze mu kibuga hari abantu bagera kuri indwi, muri abo nta numwe yari yambaye imyambaro isa niy'uwundi, icotwo bamenyesha n'uko handa y'ico kibuga hasanzwe hariho ibiti.

Tugishika aho hantu, nta muntu numwe twasanze kiretse ikaye ntoya, isanzwe ifise impapuro zito zito,, ikindi na co akaba ari imashini ikora mu gukura ibiharuro, hamwe n'ikaramu.

Ikigo ca kaminiruza nderabigisha enesi, gisanzwe gisherijwe n'ibara ryera, kandi uruhome rwaco hakaba hariho uruhande rumwe rukozwe n'icuma ,winjiye ndani usanganirwa n'ibiti ,navyo bikaba ari ibitanga umuyaga aho hantu.

Amabara twashoboye kubona neza neza agaragara cane ayasharije aho hanthu niryu rwatsi rubisi ariryo risanzwe rifise ivyo vyatsi aho kantu gateretswemwo ayandi nayo n'amabara ane nayo akaba ari iryumuhondo iritukura hamwe niryu rwatsi rubisi nyene.

Ibokwa muri rusangi isanzwe yubatse ku buryo twovuga ko ikomeye kubera ko mu mushinge honyene hasanzwe hubakishijwe amabuye kandi hagati yibuye n'irindi akaba ari isima nayo uruhome rwayo rukaba ari urw'amatafari aturiye.

Izo mpunzu zibiri ikabutura hamwe n'umupira zisanzwe zikoreshwa mu kugira imyimenyerezo ngorora mubiri nazo zikaba zifise amabara abiri akaba ari irisa n'ubururu ndetse n'iryera.

ubwo buryamo bw'ikizungu bukaba bwari uburyamo bubiri ibubafu ndetse niburyo, bukaba kandi bwari burimwo n'amamatera ,ikindi na yo nuko aho busanzwe buri hari isuku.

Basanze ahohantu muri rusangi amatafari ahubatse ari amatafari aturiye nawe hagati y'i tafari n'irindi akaba ari isima ikindi, kandi n'uko imiryango yugaye ahohantu ari imiryango y'icuma isize ibara risanurwasi rubise.

Muri iryo somero ry'ibitabo gihe twa shika twasanze harimwo ubwoko bw'ibitabo ufise amabara atandukanye aho tubashobora kuvuga ibarary' ubururu igera iritukura esa n'urwatsirubisi, ndetse na yandi tutabashije kudondagura.

Aho hantu hasanzwe hari uburaro twasanze hari uburaro bugera muri butanu na bwo bukaba bwari burengejeho igitambara c'ubururu nayo hasi hakaba hari hashajijwe n'ibara ryera

iryo somero muri rusangi risanzwe risharijwe n'ibara ryera kandi rikaba rifise amadirisha arikozwe mu vyuma hamwe n'ibiyo, twinjiyeyo ndani twasanze intebe zikozwe mu biti gusa ata vyuma birimwo.

Izo nyubakwa muri rusangi zisanzwe zubakishijwe amatafari naho ibisakazo akaba ari amabati, imiryango n'amadirisha bikaba bikoze mu vyuma aho ni ku miryango naho kw'idirisha akaba ari vyuma n'ibiyo.

Iyo nyubokwa muri rusange ikaba ari nini kandi bikab igaragara ko ikoreramwo abantu b'ibisata bitandukanyi niwogenda tutavuze ingene yubatse kuko imiryango y'aho hantu isanzwe ari vyuma kandi isize ibara risa n'umuhondo.

Aho hantu two hasanze imatera ziriko ibitambara bitandukanye aho hantu kandi hakaba hari hafise isuku kandi hasi hasize isima ku mpera z'impome z'aho hantu hakaba hari hasizwe ibara ryera.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe isharijwe n'ibara ryera, nayo intebe zirimwo zisanzwe zikozwe mucuma hamwe n'urubaho hejuru.

Ivyo twabonye aho hantu twasanze muli rusangi byose ari amakala mu y'igiti nayo akaba yari afise amabara atatu aho twovuga iritukura irisa n'umuhondo ndetse n'iryirabura.

Mubo twahasanze, benshi bari abakobwa hamwe n'abahungu, bageze mu bigero vy'imiyabaga, nabo bakaba bari bariko baraganira, kandi bakaba bari bicaye ku ntebe z'igiti, kandi aho bari bari hariho ubwatsi butotahaye.

Twasanze aho hantu hariho imeza zisanzwe zikozwe mu bihimba bibiri igihimba c'igiti n'ikindi gihimba c'icuma zikaba zari zigeretsweko amamashini nyabwonko kandi ngendanwa.

Twuguruye muri ako kantu twasanze ibikoresho birimwo ari ibikoresho bikora mu gucapa navyo twovuga nk'ibikora mu gucapa inyabutatu urukiramende ndetse n'ibindi.

Muri rusangi iyo nyubakwa isanzwe isakajwe amabati, ikindi na co nuko ifashwe n'ivyuma, twinjiyemwo ndani twasanze risharije kubera y'uko imeza yose iba iriko igitambara n'intebe zibiri.

Inyubakwa muri rusangi isanzwe isharijwe n'amabara atandukanye ,ariko kandi amadirisha yayo akaba ari yibiyo ,twobamenyesha ko isanzwe isakajwe amabati.

tugeze aho hantu twasanze abeshi mu basanzwe biga aho hantu bariko barakora imyimenyerezo ngororamubiri, bamwe muri bo bakaba bari bambaye imyambaro y'ubururu abandi na bo bakaba bari bambaye imyambaro yirabura hamwe n,iyera.

ivyo somero rikaba ryari ririmwo intebe zikozwe mu mbaho zitari zike kandi rikaba risanzwe risize hasi isima naho ku ruhande hakaba hashirijwe n'iba ra vyera tubamenyesha ko risanzwe rifise imiryango ikozwe mu mbaho naho amadirisha na yo akaba arayibiyo.

Tugeze awo hantu hasanzwe hatunganurizwa ibifungurwa nta muntu numwe twa ahasanze, ariko twahasanze amasafuriya agera muri atanu, ariko atekeshwa ku muyaga nkuba ibindi yari amasahani ari ku ruhande rwaho hanu.

Ikibuga twasanzee ikitwo kiraberako umupira w'amaboko hakaba hariko harakina abantu bagera kuri batanu babiri muri bo bakaba bari bafise umwambaro bahuriyeko na yo abandi batatu bakaba bari bambaye imyambaro atanumwe usa ni yo uwundi.

Imubokwa isanze yubakishijwe amatafali aturiye hagatiy y'itafali n'irindi akaba ari isima na ho imiryango hamwe n'amadirisha bisanzwe ari ivyo ivyuma hasi na ho hakaba hasitswe isima.

Iyo tugeze aho hantu twasanze hari imashini nyabwonko zigera mu ndwi zitatu murizo twe twabonye neza ko ziriko ziraka ariko kandi abantu bari bahari bakaba bari babiri gusa.

Ivyo twasanze aho hantu vyose kimwe murivyo cari gifise ibara rimwe ayo mabara vyagiye biragira twovuga nkaya akaba ari iryubururu irisa n'urwatsi rubisi iryumuhondo ndetse n'ayandi.

Ikigo ca kaminuza nderabigisha kirashagije kandi kirabereye ijisho ugiciye kuibarabara ubona uruhome rwaco rushagijwe n'ibara ryera n'aho winjira umuryango akaba ari w'icuma indani hasanzuwe hateye ibiti bisahiriza mu gutanga umuyaga.

Iyo nyubakwa isanzue bubakishijhwe n'amatafali aturiye na ho ikaba isharijwe n'ibaragera, kandi hagati 'itafare nirindi ibiharuro vyaho birangana haba mu buduhuka canke mu bukika na ho ibaraza ry'iyo nyuba kwashikiwe n'ivyuma.

amatafari akozwe mu bwoko bw'isima hamwe n'umusenyi bifatanije n'amatafari y'ibumba, niyo yakoreshejwe mu kubaka rino somero, twinjiye muri iryo somero twasanze harimwo intebe hamwe n'imeza.

Tugerageje kuraba umuryango bakoresheje twasanze ari umuryango w'icuma, nawo ukaba kandi usizwe ibara rigomba gusa n'amaraso, nuko twabonye ko bigaragaye kandi bibereye ijisho.

Twihweje mu kuraba aho hantu, twasanze inzandiko zanditse aho hantu, ni indome mirongo ibiri na zitandatu z'igifaransa, izo zikaba zari zanditswe mu mabara atandukanye, tukaba twovuga nk'ibara ritukura, iry'umuhondo ndetse n'iryugwatsi rubisi.

Aho muri iryo somero gy'ibitabo twasanze ibisanzo bihari bifise amabara inyuma ku rukoba atandukanye muri iyo tukavuga ibara ritukura tukafuga ibara ry'ubururu igera ndetse n'ayandi.

Twinjiye aho hantu twasanze ari ahagenewe kubikwa ibitabo ,tukaba twaciye tuhasanga imeza hamwe n'intebe, navyo bikaba vyari bikozwe mu biti.

Iyo nyubakwa muri urusangi twagiyemo isanzwe yateguriwe ibirori akaba ari inyumakwa nziza, kandi itigomwe ikaba ishijijwe n'ibara ryera hasi, naho hakaba hasize neza.

Kigera awo hantu nk'ubwo ata muntu twahasanze twasanzeho igitambara imbere hamwe n'imashini nyabwoho iyo mashini nyabwonko ico yakora yarungika inzandiko, ndetse n'amashusho imbere kuri ico gitambara nk'uko bisanze bikorwa mu buinga bwanoni.

Twihweje muri iryo somero nta muregwa canke umwigisha twahasanze ahubwo twasanzemwo intebe na zo zikaba zari zikozwe uruhande rumwe igiti ahandi icuma bakaba basanzwe bandika kurubaho.

Mu bwiherero bw'ikizungu bukaba bwari ubwiherero bufise imiryango ibiri iyo miryango yose ikaba yari isize amarangi yera kandi ikaba yari iyivyuma

Twashitse aho hantu rusanga ntahakorerwa imyimenyerezo ngorora mubiri rusanga ivyuma bishinze aho hantu bisizwe muri rusangi ibararitukura, ariko, kandi nta muntu twasanze aho hantu.

Aho hantu muri iryo somero ry'ibitabo hakaba ibitabo vyari bihariy ivyari bifise amabara atandukanye mu mabara bifiseye turashobora kuvuga iryirabura irisan'ubururu iritukura, ndetse n'ayandi mabara atandukanye.

Tugishika aho hantu muriryo somero ry'ibitabo twasanze ibitabo bisanzwe biri aho hantu inyuma bifise amabara atandukanye murayo twovuga ibara ritukura irisa n'urwatsi rubisi ndetse n'iryera.

Iryo barabara ,muri rusangi ,risanzwe yarisize amabara atatu ,nayo tukaba twovuga irisa n'amaraso ,iryera, hamwe n'irindi ryirabura ,ariko kandi hande yayo, hasanzwe hariho inyubakwa zisharije.

iswo y'ico twasanze muri rusangi twasanze ifise amabara abiri ibara rya mbere nibara rigaragara nk'iritukura ariko ridakaririje cyane irigira kabiri nibaragera

Muri iyo nyubakwa, hari haryoheye amaso ,twamenyesha ko ku ruhande aho twavuga ku mpome hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera, n'ibindi bitambara vyanditse ko inyandiko, zimwe zimwe zitabasha gusobanukirwa.

Aho hantu hasanzwe hakorerwa imyimenyerezo ngorora mubiri, hakaba muri rusangi hariho amabara atandukanye. Muri ayo twovuga: iry'umuhondo, iryera hamwe n'iryirabura. Ico twomenyesha ko, ni uko kandi aho hantu hasanzwe hariho ibiti bitanga umuyaga kubaje kuhakorera imyimenyerezo ngorora mubiri.

Igihe twagera aho hantu tukaba twasanze amashusho y'ibikoresho bimwe bimwe aho twavuga nk'imashini ikora mu kugira ibiharuro, tukavuga ikaramu, tukavuga ikimeze nk'akabido ibikombe hamwe n'ibindi.

Tugeze aho uwo muntu aryama hasanzwe hakoze n'isuku kandi rikwiye tukaba twahasanze ishakoshi isanzwe yirabura ikaba yalimwo kumufuka ku ruhande akantu ikameze nk'icupa ryo kunwa amazi.

Nkuko bigaragara twasanze abo bana harimwo abahungu babiri hamwe n'abakobwa batatu muri make bakaba ari batanu kandi bakaba bari bambaye imyambaro bose isa kandi baberewe.

Inyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima kuvuga ko bikozwe neza kuko harubahirijwe umwanya hagati y'itafari n'irindi haba mu buduga canke mu bukika.

Tugishika aho hantu ,twasanze intebe zisanzwe zihari zifise ibihimba bibiri ,igihimba gikozwe mu giti ,n'ikindi igihimba gikozwe n'icuma, imiryango isanzwe yugaye aho hantu ,ikaba ari y'ibiti.

Ico kigo c'amashure, gisanzwe bisherijwe n'ibara ryera ,indani nahonyene winjiye ukaba usangamwo intebe zikozwe mu bihimba bibiri ,iho twovuga igihimba kigizwe ni giti ,n'ikindi gihimba kigizwe n'ivyuma.

Muri ico kibanza c'isomero hari hakayangana cane, kandi hasi hasizwe ibara rigomba gusa n'amaraso, igihe twahagera twasanze hariho intebe hamwe n'amameza bicarako ariko ata muntu n'umwe ahari, twobamenyesha ko iryo somero risanzwe rifise amadirisha y'ibiyo.

Aho hantu muri rusangi hasanzuye hasharijwe n'ibara ryera naho hasi akaba atabara basizeko kubera ko ibikoresho vyo kubaka uko vyaje ni ko babishizeho imiryango na yo ikaba ari iy'ivyuma.

Ibikoresho muri ubusange twasanze ho hantu bisanzwe bifise amabara atandukanye aho twavuga ayera ,ayasa n'ubururu ,ayasa n'ugwatsi rubisi ,ay'umuhondo ,ayirabura n’ayandi tutabashije kudondagura.

Muri ico gikarato hari harimwo ingwa zifise amabara atandukanye muri zo twovuga izifise amabara y'ubururu ayasa n'umuhondo ayatukura hamwe na yera.

Ico gihe dushika twasanziwe hariho imyambaro ibiri isanze ikoreshwa mu kwinonora imitsi ikaba yari irambitse ku meza ikindi kandi ikaba yari ifise amabara atatu akaba ari ibaragera igira bura hamwe n'isanuburu.

Muri ubwo buryamo tukihashika twasanze hariho isuku ariko kandi uburyamo bwose buri abo hantu bukaba ari ubw'imatera kandi ku mpome akaba hari hasubizwe ibara risa n'umutoto uhishiye habo n rindiri rigomba kumera nk'urwatsi rubisi.

Aho muri ubwo buryamo ukyashika usanganirwa n'i matela na zo zose zikaba ziba zifise ibitambara bia biri aho hantu icindi uhasanga n'imyambaro yo mu birenge usanga iri aho hantu umunyako ivyo bitanda biri aho hantu bikozwe mu vyuma.

Uwo musarani wo mu bwoko bwa none muri rusangi ukaba wari ugaragara ko hariho bimaze kuba vyo kononekara kuri wo ,aho twovuga nk'igikoresho gisanzwe kijamwo amazi canke kikayaduza.

Tukihashika twasanze imyambaro ibiri . Iyo myambaro akaba yari ikabutura hamwe n'umupira , zose zikaba ari zikorerwamwo imyimenyerezo yo kwigorora imitsi, zikaba kandi zari zifise amabara atatu nayo akaba ari irisa n'ubururu iryirabura hamwe n'iryera.

Annt hasanzwe hakenerwa umupira w'amaboko uki hashika uhasanga ibiti, kuko ico kibuga isanzwe kiri ahantu kuvuga yuko hari umuyaga hande y'ico kibuga hasanzwe hariho uruzitiro.

Akazu k'ubwiherero kubakishijwe amatafari aturiye gusa kuri izo mpome z'ako kazu bakaba barasizeko isima. Naho imiryango yako akaba ari ivyuma. Ibisakazo na vyo nyene n'ivyuma hamwe n'amabati.

Impuzu zikozwe mu bwoko bwa gapira imwe nipantaro iyindi n umupira amenya ko iyo pantaro yari ifise ikirangantego c'umugwi umwe usanzwe ukinira mu bihugu vya burayi uwo mupira na wo ukaba wari ufise irangi ryera hamwe n'ivyirabura.

Aho hantu hasanzwe hakorerwa kuraba imiti tukaba twahasanze abagore babiri bose bakaba bari bambaye imyambaro yera kandi bakaba bari barakoresheje imishatsi y'imikorano mu mitwe yabo.

Aho hantu muri rusangi twahasanze bimwe mu bikoresho bisanzwe bikata ivyuma ibindi navyo n'ibisanzwe bisunika impwemu kandi aho hantu hasi hakaba hari hasizwe ibara ryera ivyo bikoresho twavuze bikaba bimwe murivyo vyari biteretse ku meza y'igiti.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye nayo iyo winjiye indani urashobora kwikanga kubera y'uko hasanzwe hariyo ububati bwishi kandi busanzwe busize amabara yera naho hasi na honyene hakaba hasharijwe n'ibara ryera.

Iyo nyubakwa muri rusangi, ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima; twovuga ko vyakozwe neza, kubera y'uko haba mu bukika no mu buduga, harubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi.

kwinjira aho muri iyo nyubakwa usanganirwa n'ama mashini nyabwonko na yo yose akaba akozwe mwibara ryirabura rwamesha ko hasi hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera.

Tukihashika twasanze ibikoresho bimwe bimwe aho twovuga nk'igisanzwe gikata ivyuma iyo bagishize ku muyagankuba hamwe n'ibindi. Ikindi naco n'uko aho hantu hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera.

Twasanze abantu bari baraho hantu bari bambaye imyambalo ibaranga nayo akaba yari umwambaro wera eka kandi umwe muribo yari yitwikiriye igitambara gitukura mu mutwe kandi akaba yari afise urupapuro mu minwe yiwe.

Twinjiye abo hantu, tukaba twasanze hariho umugore yambaye ishati yera ,ndetse yambaye n'ibimukingira mu biganza vye, akaba yari yambaye n'amaroli ikindi na co ,nuko imbere yiwe hari hariho imashini nyabwobo.

muri rusangi tugeze aho hantu twasanzeho hariho imashini isanzwe irungika amashusho n'inzandiko imbere ku gitambara ico itambara naco kikaba cari icera.

Tugeze aho hantu, twasanze abantu bagera mundwi, bakaba bali mu migwi, batatu ukwabo ,abandi bane ukwabo ,kukibaho nuko haliko ivyandiko.

Iyo nyubakwa isanze bubagisishwe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ariho isima twinjiye twasanzemwo bimwe mu vyandiko bigaragaza ukuntumbagenda barakora ibibazo aho mu vyo twabonye nizo wakorwa ku musi weju twasanze ari icirwa c'ubuhingaiko ikirwa tukwironderera ubuzima hamwe n'ugucapa n'ibindi.

Tukigera ahantu twasanze hariho imirongo ibiri, umwe iburyo uyundi ibubafu, iyo mirongo yose umwe umwe waruriko imashini nyabwonko imbere y'imashini hariho intebe abantu bicarako, ni kuvuga imbere y'imashini imwe n'intebe imwe.

Iyo nyubakwa isanzwe ikorerwamwo isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye na yo hagati y'iyo itafari n'irindi akaba ari isima kugushariza iyo nyubakwa na ho akaba ari ibe aragera tubamenyeshako umuryango waho hantu usanzwe ari uwibiyo hamwe n'ivyua.

Inybakwa isanzwe yibakishijwe amatafari aturiye na yo hagati y'itafari n'irindi akaba hariho isima tukabamenyesha ko idirisha risanzwe rikozwe mu vyuma hamwe n'ibiyo nayo umuryango akaba ari uw'icuma gisizwe ibara ryirabura.

Muri rusangi twebwe twabonye abantu babiri aho twovuga nk'umugabo hamwe n'umugore uwo mugabo akaba yari yambaye impuzu zigaragara zibiri aho naho hakaba hariho ishati irengejeko n'iyindi yera.

Tugishika aho hantu ,twasanze hariho intebe zimwe zifise ibihimba bibiri ,aho twovuga igihimba c'icuma ,n'ikindi igihimba c'igiti, iyindi n 'imeza isanze isize ibara ry'ubururu ,kandi n'intebe vyose 'z'ibiti.

Aho murizo nyubakwa ukihashika usanganirwa n'ubwoko bw'amamashini nyabwonko. Ayo mamashini nyabwonko akaba asanzwe afasha ku bantu basanzwe bakorera aho hantu. Mwomenya ko hasanzwe hakorewe isuku rikwiye.

Inyubakwa isanzwe ikorerwamo ivy'itumatumana ko amakuru isanzwe yibakishijwe amatafari aturiye bumenya ko hagati y'itafari n'irindi ari isima icanezereje n'uko nasanze ayo matafari hubatse neza ku buryo bwoko umufundi yahubatse yabubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi haba mu bukika canke mu buduka.

Twashika kurico kigo twahasanze umugore yambaye itaburiya yera ndetse yitwikiriye n'umwitandiro mu mutwe wiwe akaba yarafise urupapuro mu minwe agerageza kwinjiza ibintu mu mashini nyabwonko.

Tukishika twasanze ivyo bitabo ari ivy'ubwoko bitandukanye navyo bikaba kandi vyari bifise amabara atandukanye aho twovuga iryera risa n'ubururu iryirabura hamwe n'isa n'urwatsi rubisi.

Twasanze ar'ikibanza c'ubudandaji kimwe mu bisanzwe bihadandarizwa twovuga amakaye, ibitabu, amakaramu, impuzu zito zito ndetse n'ibindi.

Muri rusangi aho hantu hasanzwe habikwa ibitabo, hasanzwe hubakishije amatafari aturiye, na yo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, nayo ibisanzwe bihabikwa akaba ari ubwoko bw'ibitabo bitandukanye.

Twinjiye aho hantu murico cumba twasanze ari icagenewe gusomeramwo ibitabo, Ibitabo biriyo navyo bikaba ari vyinshi kandi ari ivyubwoko butandukanye.

Ako kabati gasanzwe kabikwamwo ibikoresho vyo kwishure ibirimwo bikaba vyari bifise amabara atatu ayo mabara kimwe muriyo higaragazamwo ibibara ry'ubururu ikindi irisa n' rwatsi rubisi ikindi iryirabura.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe ifise uruhome rw'amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima kandi hakaba hari hubatswe neza kuko abafundi barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi, haba kuwuduga canke kuwukika. Ikindi kandi, iyo nyubakwa isanzwe ifise idirisha ry'ibiyo.

Tugishika aho hantu twasanze hariho udushakoshi tw'ubwoko butandukanye ariko kandi kuri kamwe kamwe hari hariho udushusho hariho utwo wasanga turiko amashusho y'umuntu ayu dukoko duto duto n'ayandi hariko ibitagaragara neza.

Uwo mukino twasanze bariko barakina wari umukino w'amabuye abariko barakina bari abakobwa bakiri bato babiri kandi bari bicaye hasi bakaba bari bafise umucungwe mu minwe yabo umwe 'umwe wese.

Ivyo twabonye aho hantu ,bwari ubuntu buto buto ,busanzwe bukinishwa canke bugakoreshwa mu kugurura ibintu vy'iradiyo ,kandi bukaba bwari bufise amabara atandukanye, aho twovuga nka yera ,ayasa n'umuhondo na yandi.

kuri iyo meza y'igiti isanzwe igaragara nkiyashaje, hari hariko ingwa zine muri zo ngwa zine akaba hari harimwo imwe ifise ibara ryera.

Inyubakwa muri rusangi isanzwe isakajwe amabati naho umushinge wayo bikaba bigaragara ko ari uwamabuye impome na zo zikaba zubatswe mu matafari aturiye naho amadirisha n'imiryango bikaba ari ivy'ivyuma.

Kuri iryo shure ry'intango risanzwe risakajwe amabati ndetse rikagira n'amadirisha y'ibiyo abanyeshure baho muri rusangi baba ari ababerewe kubera ko baba bambaye imyambaro ibiranga nayo akaba ari ubururu hamwe n'irigomba gusa n'igishwara.

Ico gihe bari mwibarabara ari abanyeshure, harimwo abiga umwaka w'ishure shingiro ,n'abiga imbere y'umwaka w'ishure shingiro, bamwe muri bo bari bambaye amashati yera ,n'amapataro agomba gusa n'ubururu ,bose bari bambaye mu birenge vyabo ibirato.

ikigo c'amashure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye kikaba kandi gisakajwe n'amabati , kushariza ico cigo ahanini akaba ari ibara ryera, nayo imiryango n'amadirisha bikaba bikozwe mu vyuma n'ibiyo.

Duciye muri iryo barabara twahuye n'umunyeshure umwe yambaye impunzu zi muranga twagerageje kuraba ku ruhande rwo hirya duca tubona inyumakwa zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye ndetse zisakajwe n'amabati asizwe irangi risa n'amaraso.

Ikigo c'amashure y'intango isanzwe yacubakisijwe amatafari aturiye, nayo kikaba gisakajwe amabati asizwe ibara rigomba gusa n' amaraso, ukihashika usanganirwa n'uguhungabana kw'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Izo nyubakwa zikaba zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima; ibisakazo navyo akaba ari amabati, ibishigikiye amabaraza akaba ari ivyuma.

Ico kigo c'amashure gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye na ho imiryango n'amadirisha bikaba ari ivyuma, ndetse n'ibiyo ku vyuma bisizwe irangi risa n'ubururu ibisakazo na vyo ak ba aramabati.

Inyubwakwa muri rusangi isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru impome zayo zikaba ari iz'amatafari nayo ibisakazo akaba ari amabati kw'irembo ryayo hari urugi runiniya rukozwe mu vyuma.

Tugerageje kwihweza twabonye ahanini ikigaragara cane ari ibisigarira vy'inyubakwa yehora aho hantu ikindi naco akaba ari umusenyi ndetse n'amabuye mato mato.

Isomero muri musangi isanzwe yubakishishwe amatafari aturiye ,hagati itafari n'irindi akaba ari isima ,tumaze kwinjira ndani muri iyo somero, nta muntu numwe twa hasanze kiretse gusa ko hari intebe gusa.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanze yubakishijwe amatafari aturiye, nayo amadirisha yayo akaba ari ivyuma ikindi ibiyo, twasanze indani hariho urubaho.

Abo banyeshure bakaba bari ubwoko butandukanye kuko n'imyambaro harimwo bamwe bari bambaye imyambaro idasa niya bandi aho twavuga nk'abasanzwe biga mu mashure mato bari bambaye imyambaro isani n'igishwara abandi nabo bagaragara nkabiga mu mashure akuze bambaye umwambaro w'ubururu ndetse n'iyera ndetse harimwo na bafise amashakoshi ku bitugu.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba isakajwe amabati asize ibara rigomba gusa n'amaraso ukihashika ku marembo hariho amashurwe ahateye.

Muri iryosomero twasanze harimwo intebe zikozwe mu mbaho ikindi na co hasi hakabahari hasize isima na yo imiryango n'amaririsha vyohanu bikaba vyari bikozwe mu giti, ariko kwyidirisha ari ibiyo.

Izo nyubakwa zaho hantu zikaba zifise umushinge w'amabuye naho impome zikaba zibakishijwe n'amatafari aturiye irangi ryo gushariza aho hantu hakaba hakoreshejwe iryera naho ibisakazo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe ifise iyindi nyubakwa igeretseko hejuru nayo kandi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi ibara bakoresheje mu gushariza akaba ari ibara ryera twovuga ku mpome nayo ivyuma bikaba bisize ibara ry'ubururu.

Ayo mashure muri rusangi aramaze igihekuko n'amabati amwamwe aramaze kwononekara ruki hashika twahasanze abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga, kandi bamwe muri bo nta n'ibirato bari bambaye mu birenge vyabo.

Iyo nyubakwa muri rusangi uruzitiro rwayo rusanzwe rusharijwe n'imbaragera amashusho y'abantu n'izindi nsandiko ito womenya uyishika usanganirwa ni urugi na rwo nyene rukaba ari urw ibearagera, kandi ari ugwia vyuma.

Iyo sakoshi twahasanze ,yari ifise amabara abiri, nayo rikaba ryari: ibara ryera, hamwe ni ryirabura, naho hashobora kubikwa ibintu hari hagera muri hatanu.

Ivyo twasanze vyari ibi bikurikira ,aho twovuga ikaramu, hamwe n'amarangi ,kugira ngo ishusho umuntu aba yacafye, igaragare uko a vyiyumvamwo.

Ikigo c'amashure y'intango gisanzwe gifise amadirisha y'ibiyo naho abasanzwe bahiga bakaba bambara amashati asa n'ubururu hamwe n'amakabutura asa n'igishwara ikindi naco nuko abo bana baba bambaye ibirato mu maguru yabo.

Inzu muri rusangi isanzwe ariyo mu buhinga bwa none kubera yuko isharijwe n'amabara yera nayo imiryango n'amadirisha vyiyo nyubakwa bikaba ari ivyuma ahandi aribiyo nubwo hamwe hamwe vyatanguye ku menagurika.

Iyo nyubako y'amashure muri rusangi yubakishijwe amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi hakaba ari isima ikindi naco nuko isakajwe amabati kandi imiryango n'amadirisha bikaba ari ivyuma.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba isanzwe yubakishijwe amabati naho amatangi yogutega ayo mabati akaba ari ibiti igihe twashika agaragara nka habereye urubanza kuko usanganirwa n'amashurwe.

Muri iyo sakoshi isanzwe yirabura twasanze ifise aho bashobora kubika ahantu habiri aha mbere hakaba hari hasanzwe habitswemwo amakaramu n'aho ahagira akabiri hakaba hari habitswe amakaramu y'igiti.

Iyo nyobakwa muri rusangi ikaba yari yubakishijwe amatafari aturiye nayo agati itafaali n'irindi akaba yali isima ekindi nacyo nuko yali isakajwe amabati.

Iryo somero twinjiyemwo twasanze hariho intebe z'ibiti nazo hakaba hari hateretseko ibitabo vy'ivyirwa bitandukanye nayo hasi muriryo somero hakaba hari hasheshe amatafari.

Aho hantu muri rusangi, twasanzwe hubakishijwe amatafari aturiye, nayo kandi hagati y'itafari n'irindi akaba yari isima; kimwe gusa nta muntu canke ibikorwa vyariko birahakorera.

Twasanze iyo nyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye nayo amatangi afashe ibisakazo akaba ari ibiti ikindi hejuru akaba ari amabati indani hari harimwo intebe.

Twebwe twabonye ari ishakoshi gusa, nayo akaba yari ifise ibara ahanini iryirabura, nayo ayandi mabara yivangamwo kuri iyi shakoshi akaba ari irisa n'urwatsi rubisi ndetse n'ayandi.

Iyo nyubakwa muri rusangi, isanzwe igerekeranije uduga hejuru, ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, nayo ugushariza iyo nyubakwa akaba ari ibara ryera; ikindi ni uko twahasanze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Aho hantu ntukiyashika twasanzeho ibitabo isakoshi yirabura ndetse n'abandi bantu bari bicaye ku ntebe iza ntebe nazo bari bicayeko zikaba zari zikozwe mu biti hamwe n'ivyuma.

Izo nyubakwa ahantu zisanzwe ziri zikaba zikikujwe n'ibigazi ,zikaba kandi zisakajwe amabati, nayo amadirisha yazo akaba ari ivyuma vyasizwe irangi ry'ubururu hamwe n'ibiyo.

Tukinjira muri iyo somero nta murezi canke umunyeshure twoba twayisanzemwo ariko kandi vyagaragara ko boba basohotse kuba bararuhuka ico twahasanze, Twahasanze intebe zikozwe mu mbaho

Izo nyubakwa zayo mashure zikaba zisanzwe zubakishijwe umushinge amabuye naho uruhome akaba ari amatafari iyo gihe twahagera abeshi mu basanzwe biga aho hantu bari basohotse kandi bari bambaye imyambaro isa niyu bururu hamwe n'iyirabura.

Impuzu twa hasanze ni umupira ufise amabara abiri aho twovuga ibara ryera hamwe n'iryirabura ikigira kabiri yari ipataro nayo nyene ifise uruhande runini ibara ryirabura urundi ruhande ibara ryera.

Tugishika aho hantu twasanze hamanitseho igitambara naco kikaba cari bicavye ko ibikoresho bimwe bimwe vyo kurima aho turashobora kuvuga isuka, inkorofani ndetse n'ibindi.

Iyo nyubakwa ikaba isanzwe isakajwe amabati naho amabara yayisharije irigaragara cane akaba ari ibara ryera imiryango hamwe n'amadirisha bikaba ari vy'ivyuma ukihashika usanganirwa n'amashurwe

Igihe twashika aho hantu twabonye amabombo atatu asanzwe akoreshwa kugirango abantu bavome amazi ikindi kandi nuko inyuma yiyo nyubakwa hasanzwe hateye amashurwe.

Abanyeshure muri rusangi basanzwe biga muri iryo somero bakaba bo baba bambaye neza bashajije, ni kuvuga amashati yera kandi meza ndetse n'ibirato mu maguru yabo, ariko kandi isomero bigiramwo rirashaje.

Iyo nyubakwa y'aho hantu ikaba indani isanzwe isharijwe n'ibara ryera, ariko kandi hakaba harimwo intebe n'amameza bisanzwe bikoreshwa, hasanzwe hasizwe isima hasi.

Ikigo c'amashure y'intango gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye na yo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima amabaraza akaba ashwikiwe n'ivyuma tbamenyeshaho kandi ko hasanzwe hasakajwe amabati.

Koko hazaho hantu hasanzwe hakorerwa imyimenyerezongorora mubiri zafise inzitiro inzititiro zazo zikaba zikozwe mu matafari hejuru na ho bakaba barengejeho ivyuma ikindi, kandi niuko hasanzwe hariho n'amashurwe.

Isomero, ryumwaka wishure shingiro ,risanzwe yubatswe namatafari aturiye ,nayo hagati itafari n'irindi akaba ari isima, twinjiyeyo twasanze hariyo abaregwa babiri ,bambaye n'inyambaro ibaranga.

Muri iyo nyubakwa tutazi ico isanzwe ikorerwamwo twasanzemwo intebe hamwe n'umuntu umwe ikindi kandi nuko imbere hari hariho igitambara kimeze nk'igikingiriye urubaho gatoya.

Muri iryo somero hari harimwo abarerwa bagera kuri bane ikindi naco nuko batari bicaye ku ntebe, Intebe zari zigaragara tubibutse ko iyo somero risanzwe ari rimwe mu zubakishijwe amatafari aturiye hano mu gihugu c'uburundi.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba yoari yubakishiswe amatafali aturiye hagati y'itafali n'irindi akaba yoari isima na yo hasi hakaba hari hasize isima, kandi iyo nyumakwa ikaba yari ifise amadirisha y'ibiyo.

Ikigo c'amashrure y'intango gisanzwe cubakishijwe n'amatafari aturiye kandi kikaba gisakajwe amabati ubuzu bwa sugumwe bwico kigo bukaba bwugajwe n'imiryango y'ibiti isizwe irangi risa n'urwatsi rubisi.

Ikigo c'izo nyubakwa, kikaba gisanzwe cubatswe n'amatafali aturiye, hagati y'itafali n'irindi hakaba hari isima ,umuryango w'aho hantu naho, ukaba usanzwe usharijwe n'ibara ryera kandi ari uw'icuma.

Ico kigo gisanzwe kirimwo inyubako zitandukanye zimwe murizo zikaba zisanzwe zigeretswe hejuru kandi zisharijwe n'amabara yera ndetse zisakajwe n'amabati ibindi navyo zikaba zubakishijwe amatafari aturiye.

Tugeze kuri iryo shure twasanze abanyeshure baho bambaye imyambalo ibalanga imwe mu yo bambara akaba ali amashaati y'ubururu kandi icatunezereye n'uko bosi bari bambaye imyambaro mu birenge vyabo ishure biga mu nabo likaba lifise amadirisha y'ibiyo.

Tukinjira aho ahantu twasanze akabati gasanzwe kariko amashururwe meshi ico womenya nuko iyo nyubakwa twari turimwo yari inyubakwa isanzwe isharijwe n'ibara ryera.

iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye, na yo hagati y'itafari n'irindi hakaba ari isima gihe twayinjiramwo ku rubaho twasanze hari urutonde rw'iminsi ndetse n'amatariki azoba ari kuri uwo munsi.

Iyo nyubakwa muri imisangi isanze ishajijwe n'amabara atandukanye, muriyo twovuga ibara ryera, iryirabura hamwe n'ayandi. Twasanze hariho intebe kandi iteretseko n'amazi, ivyo navyo bakaba bakaraba iyo bageze aho hantu ngo batangure ibikorwa vyabo.

twagerageje gusoma ivyandiko muri rusangi ivyo Uwo mwigisha yasize yabigishije ariko ntiyasiga kurubaho abifuse, twasanze ari amajambo atatu, nayo akaba ari ibabi, ibaba, hamwe n'ijambo tuvuga ubuyi.

Ico kibuga c'umupira w'amaboko gisanzwe kiri hande y'uruzitiro rw'amatafari aturiye ku ruzitiro narwo rukaba ruzengurutse iyi nyubakwa nayo nyine y'amatafari kandi isanzwe isakajwe amabati.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe ifise umushinge wubakishije amabuye naho gushariza iyo nyubakwa akaba ari ibara ryera ikindi kandi nuko agace iherereyemwo karimwo ibiti bitari bike.

Igihe twashika aho hantu twasanze abana bahari bambaye imyambaro itandukanye ifise amabara yera n'ayo ubundi bwoko usanga ari amabara abiri, ikindi kandi nuko bamwe muribo bari barahejeje gukoresha imishatsi mu mitwe yabo.

twinjiye aho hantu twasanze hariho intebe zimwe zisize ibara ritukura, ariko kandi ico zihuriyeko n'imeza nuko zose zikozwe mu mbaho.

Okohamburi urusange isanzwe isakajwe amabati na ho amabara yakorishijwe mu kwishariza akaba ari ibaragera n'ibararigomba gusa n'umuhondo umushinge wayo na ho ukaba ugaragarako ubakishijwe amabuye.

uTgishika muri iryo somero nta muntu n'umwe twahasanze kimwe gusa twahasanze ikirangaminsi c'umwaka hamwe no kurubaho handitswe inyandiko zimwe zimwe zigaragara ko ari iz'icongereza.

Izo nyubakwa zaho hantu zikaba zisanzwe zubakijwe amatafari aturiye, n'aho ibara bakoresheje mu gushariza izo nyubakwa rikaba ari ryera, ibisakazo na vyo akaba ari amabati, imbere yazo hasanzwe hateye ibiti bisahiriza mu gutanga umuyaga abahakorera canke abahiga bahumeka.

Iyo nyubakwa y'utuzu twubwiherero ikaba isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima imiryango isanzwe yugaye aho hantu akaba ari iy'ivyuma.

Igihe turagera aho hantu twahasanze isaha kubera ko twagomba kumenya igihe twaciye tugerageza kugirango turabe aho amasaha yoba ageze duca dusanga n'igihe c'isaha zine n'iminota umunani.

Muriryo somero ico twahasanze harimwo intebe nazo zikaba zari zikozwe mu mbaho ku bijanye n'impome nazonyene zikaba zisharijwe n'ibara ryera

Twinjiye muriryo somero twasanze imeza hamwe n'intebe imbere hari imashini imwe nyabwonko aho hantu twasanze hasharijwe ahanini n'ibara ryera kandi hasi hasize neza.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe ifise amabara atandukanye, aho n'aho tukaba twovuga ayera kuko niryo rigaragara cane, indani naho hakaba hari harimwo intebe hamwe n'imeza, kandi imbere hakaba hari hariho nahonyene urubaho.

Inohwa muri rusangi ikaba yari inyubakwa ibereye jisho n'ubwo bigaragarako imaze igihe ariho, kandi yaba isharijwe n'amabara atandukanye muri iyo twovuga igitukura irisia n'ubururu, ndetse n'iryera.

Ikigo c'amashure y'intango inyubako zaco zisanzwe zisakajwe amabati ukihashika usanganirwa no guhungabana kw'ibendera ry'igihugu c'uburundi naryo rikaba rifise amabara atatu iri tukura irisa n'urwatsi rubisi hamwe n'iryera.

Uciye kuri iryo barabara, uriko urirenganira, uravye gatoya ubona inyubaka zisanzwe zubatswe n'amatafari aturiye, zimwe muri izo nyubakwa amabati yazo akaba asize ibara ritukura ,ndetse imbere hakaba hariho ikibuga kiriko ubwatsi butotahaye.

Ikigo c'amashure y'intango gisanzwe gishajije kandi kirafise aho binonorera imitsi bariko bakina umupira w'amaboko kikaba gifise amadirisha y'ibiyo kikaba gisakajwe kandi n'amabati asize ibara ry'ubururu.

Iruhande y'uwo mushinge usanzwe wubatswe mu mabuye hagati yibuye n'irindi akaba ari isima, hari ibikoresho vyo munzu bikurikira: akabido gasanzwe gapima amaritiro cumi hamwe n'akabase gasa n'umutoto uhishiye.

Ikiko c'amashure y'intango kirashajije, kandi kirabereye ucihashika usanganirwa n'amashugwe atewe ahohantu kikaba gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati mumenya ko amadirisha y'aho hantu ibiyo vyaho vyatanguye kuvamwo bimenagurika.

Inyubakwa isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru isanzwe yibakishijwe amatafari aturiye, ikaba isherijwe n'ibara ryera, amadirisha yiyo nyubakwa akaba arayibiyo twabamenyeshako isanzwe isakajwe amabati.

Aho kuri urwo ruhome rusanzwe rufise ibara ryera, twahasanze zimwe mu mpapuro zisanzwe ziranga ibikorerwa aho hantu. Ariko kandi ntan'umuntu n'umwe yari ahari, twovuga ko yariko arasoma ivyo bintu.

Izo nyibakwa muri rusangi zose zisanzwe zigeretswe rimwe uduuga hejuru zikaba zubakishijwe amatafari aturiye ariho kandi zikaba zisakajwe amabati ukihashika usanganirwa n'akayaga k'ibiti bisanzwe biteye aho hano.

Iyo nyubakwa isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru isanzwe isharijwe n'amabara ane aho twavuga ibara ryera ari naryo rigaragara cane, ibara ry'ubururu riri ku miryango yugaye aho hantu, ibara ritukura hamwe n'iryirabura.

Tukinjira muri iryo somero tuwasanze hariho intebe iri kumwe n'imeza ivyo navyo bikaba ari vyo abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, kwidirisha ry'iyo somero hariho ibitambara bibiri bisanze bipfuka rimwe na rimwe.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe ibereye n'aho mu kuduga rimwe rimwe ushobora kuba woruha isanzwe impera n'impera ziyo nyubakwa ari ivyuma, ivyo vyuma kandi bikaba bisize irangi rigomba gutukura.

Muri iryo somero ry'ibitabo, hariho ubwoko butandukanye, ariko kandi bukaba bwari bunafise amabara atandukanye, aho twavuga ahanini ibara ryera, hamwe n'ibindi biri mu kintu kigomba gusa n'urwatsi rubisi.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba igaragara nk'imaze igihe kubera yuko ahagaragara ko hasizwe ibara byera byeratanguye guhinduka amadirisha y'aho hantu akaba akozwe mu vyuma hamwe n'ibiyo.

Inyubako isanzwe yubatswe isanzwe igeretse kabiri ,uduga hejuru aho naho ikaba impome zayo ari amatafari, ariko kandi ikaba isakajwe amabati ,hande yayo hariho n'ibiti bitanga umuyagaho hari.

Ishure ry'intango risanzwe ririmwo intebe abanyeshure basanzwe bicarako. Twebwe tukihashika twasanzeyo abantu babiri. Twobamenyesha ko idirisha ry'iyo nyubakwa risanzwe rikozwe mu biyo.

Ico gikopo muri rusangi cari kirimwo amakaramu y'ibiti ayo nayo akaba yarafise amabara abiri akaba ari ibara ryirabura hamwe n'ibara ritukura.

Kwiyo unyubakwa usanganirwa no guhungabana k'ubwatsi butotaye hamwe n'ibiti by'amashugwe birahohantu iyonyubakwa nayo ikaba bibakishijwe n'amatafari aturiye ikindi uhasanga ni amabendera abiri akaba yose yaradugije ata nkomanzi.

Ico kigo c'amashure muri rusangi bavuga yuko gishajije kandi gikomeye. Ariko kandi ntitwokwirengagiza ko gishobora kuba kimaze imyaka myinshi, kubera yuko ibiyo vy'amadirisha vyaratanguye kumenagurika. Twobamenyesha ko gisanzwe gisakajwe amabati.

ico kigo muri irusangi gisanzwe gisakajwe amabati, aho giskiri kikaba gihererejwe ahari ibiti vy'ibigazi, ndetse n'ibindi biti na vyo bikaba bifasha mu gutanga umuyaga.

Twinjiye muri iyo nyubakwa twasanze hariho intebee nyinshi zinyegamo yo nyubakwanayo ikaba yarakorewe isuku ku rugero twavuga y'uko bishimwa uravye kumpera aho tuvuga ku mpome hari hasharijwe n'ibara ryera.

Twinjiye aho hantu na muntu n'umwe twashoboye kuhasanga ceretseko twabonyemwo intebe imwe y'inyegamo, kandi hasi yakaba hari hasize isima, ndetse no kurubaho hahanagwye neza.

Zimwe mu nyubakwa zaho hantu zikaba zigerekeranije kandi zikaba impome zazo zubakishijwe amatafari aturiye nayo ibara risharije ab aho hantu rikaba ari ibara ryera.

Iyo nyubakwa muri rusangi yari yubakishwe amatafari aturiye hagati y'i tafari n'irindi akabayo ari isima momenyako umuryango usanzwe wo arakoreshejwe kugira ngo uwu bugare iyo nyubakwa ukabawe ari uwo icuma, kandi usize ibara ry'ubururu.

Twagarageje kugomba gufata ishusho aho hantu, ariko nta mashusho yagaragayeye cane, kuko mu vyahagaragara yari amabuye matomato hamwe n'umusenyi, ndetse n'ikindi gisenge kirambitse aho hantu.

Aho muriryo somero hari hariho imeza zikozwe mu bihimba bibiri igihimba kimwe ari igiti ikindi gihimba ari ivyuma ico womenya co nuko ata muntu numwe yaraho hantu.

lruhande y'umusenyi, hakaba hari hariho inyubakwa yubakijwe Amatafari, naho kuri wo hakaba hari hariho abantu batatu baliko barahayagira, ikindi na co n'ukwo atabi kogwa twovuga y'uko vyariko birahakolegwa.

Muriryo somero ry'ibitabo twasanze hariho ibitabo inyuma bifise amabara atandukanye murayo twovuga ibara ry'ubururu irisa n'umuhondo irisa n'urwatsi rubisi ndetse n'ayandi ugushariza inyubakua navyo ahanini vyakozwe n'ibara ryera.

Aho hantu muri rusangi hasanzwe hubatswe n'amatafari aturiye ibisakazo na vyo akaba ari amabati, imiryango y'aho hantu akaba ari iy'ivyuma bisizwe ibara ryirabura.

Iyo nyubakwa muri make isanzwe isharijwe ahanini n'ibara ryera aho twovuga ku mpande naho ikindi kigaragara ko cakorejwe cane mu kugira ngo bakwize iyo nyubakwa n'ivyuma ariko kandi iragaragara ko yafashwe neza.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, icagaragaye nuko umushinge wiyo nyubakwa ari uwamabuye.

Iyi nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hagiyemwo isima nayo abakozi bahakoze bahubatse neza kuko barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi haba mu buduga canke mu bukika.

Inyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima , gushariza iyo nyubakwa vyakozwe n'ibara ryera, twamenyesha ko isanzwe isakajwe amabati.

Ayo mashure muri rusangi asanzwe yubakishijwe amatafari aturiye nayo ugushariza iyo nyubakwa akaba ari ibara ryera ukihashika usanganirwa n'amashurwe.

Wumushinge muri rusange usanzwyewubakishishwe amabuye na yo hagati yibuye n'irindi akaba ari isima nuko tubona yuko inyubakwa nibayubaka hari igiti c'ikigazi kizoca kijamwo ndaniye mu ruzitiro.

Inyubakwa muri rusangi zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye ariko amabati azisakaye akaba ashaje, ukihashika usanganirwa n'amabendera abiri hamwe n'amashugwe, amwe muri ayo harimo ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye ibisakazo vyayo navyo akaba ari amabati amadirisha yayo akaba ari ivyuma hamwe n'ibiyo.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima ibisakazo navyo akaba ari amabati tuyinjiyemwo twasanze hariho intebe.

Kenshi mu nyubakwa z'ico kigo, zikaba zisanzwe zisakajwe amabati, amabaraza yazo akaba ashigikiwe n'ivyuma. Imbere hagati mu kibuga, hakaba hariho igiti gisanzwe gitanga umuyaga.

Iryo ishure muri rusangi ryubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima ibisakazo navyo amatari n'ivyuma hamwe n'amabati arambitse hejuru ku matangi.

Tugishika aho hantu twasanze hariho umuntu afise ikaramu mu minwe ndetse afise impapuro ariko aremeza ikindi kandi nuko ugo rupapuro rwari ruteretse ku ntebe ntoya imeze nk'imeza.

Twinjiye mur'iryo somero nta munyeshure canke umurezi twahasanze ,ariko hari harimwo intebe ndetse no kurubaho atana kimwe canditseko, twamenyesha ko kandi aho hantu basanzwe bigira ko hasi hasize isima.

Iyo nyubakwa muri rusangi yari igeretse rimwe uduhuga hejuru ikaba yari ifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye naho ibara risharije aho hantu rikaba ari ibara ryera mumenya ko isanzwe isakajwe amabati.

Iyo nyubakwa ikaba yari igeretswe rimwe kandi ikaba yari isharijwe n'ibara ryera amadirisha yiyo nyubakwa akaba yarakozwe hamwe hamwe n'ibiyo mwomenya ko umushinge wayo wari amabuye

Abari baraho hantu yari umwana umwe n'abagore babiri, abo rero bakaba bari bafashe ku gitambara, abandi bariko barasoma mu bitabo vyabo.

Tugishika aho hantu, tukagerageza kwihweza urwo ruhome, twasanze rwubakishijwe amatafari aturiye, nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima; naho kandi kuri urwo ruhome, hakaba hari hariko urubaho.

ikigo c'amashurure y'intango gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye, kandi kikaba gisakajwe amabati, nayo amabaraza y'ico kigo akaba ashigikiwe n'ivyuma.

Abo twabonye muri iryo barabara, bari abanyeshuri basanzwe bambaye imyambaro, umwambalo umwe ukaba wari usa n'ubururu ,naho uwundi ukaba wari umwambaro wera.

Izo nyubakwa muri rusangi zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi hakaba ari isima kw'irembo ryazo hakaba hariho urugi rukozwe mu vyuma kandi rusizweho n'irangi.

Iyo nyubakwa muri rusangi, isanzwe ari uburaro, isanzwe isharijwe ahanini n'ibara ryera, muri uwo mwanya twinjirayo, nta muntu n'umwe yari aho hantu.

Iyo nzu muri rusange isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima mu gushariza iyo nyubakwa bikaba vyakozwe ahanini nibara ryera.

Izo nyubakwa ,zikaba zisanzwe zisakajwe amabati, naho impome zazo, zikaba zubatswe mu matafari aturiye, ugishika aho hantu usanganirwa n'amashugwe, hamwe n'ibiti bisanzwe biri mbere y'izo nyubakwa.

Twasanze umwambaro umwe w'ibirato wera, ndetse n'ikoti, umupira hamwe n'ipataro; umupira hamwe n'ipataro vyari bifise ibara ryera, hamwe n'irigomba gusa n'amaraso, ndetse n'ikoti nayo nyene, yari ifise amabara abiri.

Muri iyo nyubakwa abanyeshure bariho barahigira nta uriwe ariko aragenzura uyundi cankeynga umwarimu usange ariko arabakankamira nk'abana bakiri bato kuko bamwe muri bo bari banifitiye n'amaterefone mu minwe yabo.

Izi nyubakwa zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye, zikaba zisharijwe kandi n'iba ryera, nuko zisakajwe amabati ,ariko ugishika usanganirwa n'amashugwe kw'iyinjiriro ry'aho ziri.

Muri rusangi isanzwe isherijwe n'ibara ryera kandi amadirisha yayo akaba ari ayi biyo twinjiyemwo indani muri yo twasanzeho utumeza ndetse n'intebe vyifashishwa iyo bariko barayikoreramwo.

Izonyubakwa zaho hantu ,hakaba harimwo zimwe zigeretswe ,kandi zikaba zisakajwe amabati ,naho impome zazo zikaba zubakishijwe amatafali, tukihashika, twahasanze amamodoka y'abasanzwe bakorera aho hantu.

ikigo c'amashure y'intango ,gisanzwe gifise zimwe mu nyubakwa zigeretswe uduga hejuru ,naho ibikoresho vyakoze aho hantu ,bikaba ari ibikoresho bigezweho aho twovuga nk'amatafari aturiye ,amabati ndetse n'ibindi.

Aho hantu inyubakwa zaho zimwe murizo zari inyubakwa kama kuko zari zisakajwe ubwazi ariko kandi zikaba zubakishijwe amatafari aturiye ukihashika imbere y'inyubakwa zisanzwe zisakajwe amabati hari hariho ibiti.

Ico kigo kikaba cubakishijwe amatafari aturiye, nayo ibisakazo akaba ari amabati; ikindi na co ni uko imiryango hamwe n'amadirisha vy'ico kigo, bikozwe mu vyuma hamwe n'ibiyo.

Tukigera aho hantu twasanze inyubakwaye aho ari inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye naho urugi rwugaye aho hantu rukaba ari ugwicuma kandi rusize ibara rigomba gusa n'amaraso.

Injira muri iryo somero twasanze ata munyeshure canke umwigisha ahari kimwe gusa twahasanze intebe z'ibiti izo basanzwe bicira ko iyo ariko baronswa ivyigwa co twabamenyesha n'uko umuryango waho hantu usanzwe ari uw'icuma kandi usizwe ibara ry'ubururu.

Ico kigo c'amashure kikaba gisanzwe kigeretswe rimwe uduga hejuru, kandi kikaba cubakirijwe amatafari gisakajwe amabati, ariko, kandi ukihashika usanganirwa no guhungabana kwibendera ry'igihugu c'uburundi.

Aho hantu muri rusangi hasanzwe hugajwe urugi na rwo akaba ari rw'icuma kandi rusizwe ibara risa n'ubururu kuri ugo rugi hakaba hari hamanitseko impapuro zibiri.

Igihe twashika muriryo somero twasanze intebe hamwe n'imeza nayo ikaba yari iriko ico twovuga igikombe udupapuro duto duto ikaramu ndetse n'ingwa.

Ico kigo c'ayo mashure, kikaba gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye, nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima; ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Urwo ruzitiro rukaba rufise umushinge wamabuye nayo hagati yibuye n'irindi akaba ali isima ku bisanzwe impome na zonyene zirafitaniye ihuriro n'umushinge nkuko zozo zubakishijwe amatafari gusa hagati itafari n'irindi naho nyene hakaba arimwo isima.

Iyo nyubakwa isanzwe yubatswe mu buhinga bwa none, ikaba umushinge wayo wubakishije amabuye,i ruhande iyo nyubakwa hasanzwe hariho ibiti, navyo bikaba bitanga umuyaga ku bantu abo ariko barahakorera.

Ikigo c'amashure cubatse neza kandi kirashajije kikaba gisakajwe amabati naho amabaraza y'ico kigo akaba ashigikiwe n'ivyuma imbere y'ico kigo hari amashurwe bituma agira aho hantu neza.

Tugishika aho hantu, twasanganiwe n'amashugwe. Inyubakwa ya kabiri twahabonye, yari inyubakwa yubakishijwe amabuye, hagati y'ibuye n'irindi akaba ari isima. Naho inyubakwa nyezina ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakaje amabati.

Ikigo c'amashure y'intango muri rusangi hasi hasazwe hasize isima n'aho imiryango yacu ikaba ikoze ku gukurikira n'ivyuma kandi hariko ibiyo ndetse no kumadirisha bikaba ari uko bikoze.

Abanyeshure bose baraho hantu ubwo twahagera ntanumwe atari yambaye ishakoshi mu bitugu kandi beshi muribo barateretse imishatsi ku mitwe yabo.

Twagerageje ku gomba kwihweza igihe tutariko turabona ico kintu neza ariko twegereje twasanze ari umupira usanzwe ukinwa ukaba nawo wari ufise ibara ryera.

Tugishika aho hantu twinjiye indani twasanze urukuta rusanzwe rusharijwe n'ibara ryera ariko nta numwe twasanze kimwe gusa twabonye handitswe ku rubaho ngo ikibazo co gutumatumanako amakuru .

Tugishika aho hantu, twasanze mu bariko barahakorera abari bicaye bose, umwe umwe yari afise imashini nyabwonko yiwe; hari hariho umugabo, ariko uwariko aratanga inyigisho yari umugore yambaye ijipo itukura.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho ugushariza iyo nyubakwa akaba ari ibara ryera twamenyeshako isanzwe isakajwe amabati.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru kandi ikaba isakajwe amabati tugihashika imbere yaho twahasanze imiduga ibiri nayo ikaba ari iy'abakozi basanzwe bakorera aho hantu.

Ayo mashure y'intango akaba yari yubakishijwe amatafari aturiye, nayo hagati y'itafari n'irindi hakaba hari isima. Umuryango wose wari usizwe irangi ritukura kandi ari uw'icuma.

Iyo inyubakwa muri rusangi ikaba igeretswe rimwe uduga hejuru ibara bisharije ivyuma vyayo rikaba ari ibarary'ubururu ibisakazo na vyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa isanzwe iri aho hantu ikaba isanzwe ifise ibara ry'ubururu akaba ariryo risizwe ku vyuma vyakozwe aho hantu naho ubwaho ikaba isanzwe bibakijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Abo bantu bari gukorera aho hantu bakaba bari bambaye imyambaro bose bahurirako bakaba bariko bararondera umwumwe wese igitabo gishobora ku mufasha canke kika mwungura ivyiyumviro.

Hanamuri rusangi hari hari abana bakiri bato, kandi bambaye imyambaro itandukanyi, ariko, kandi imyambaro yagaragara cane yari imyambaro y'ubururu imbere yabo bantu hakaba hari hariho amabido.

Ico kigo c'amashure muri rusange gisanzwe gisharijwe n'amabara twovuga ko ari atatu ibara rya mbere n'ibara ry'ubururu ibara rya kabiri n'ibara ryera ibara rya gatatu n'ibara risizwe ku mabati na ryo rikaba ritukura

Twebwe twagerageje kurabira hakure ivyo twaritubona ariko ntivyatworoheye kuko uruhande runini twiboneye kumurima, ikindi naco twabonye n'ibendera y'igihugu c'uburundi.

Ico kigo c'amashure, gisanzwe kigeretswe kabiri uduga hejuru, kikaba gisharije n'ibara ryera; ikindi kandi ni uko abiga aho hantu bafise isuku, kandi bambara imyambaro ibereye.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye nayo umushinge wayo akaba ari amabuye kw'irembo ryiyo nyubakwa hari urugi runiniya rwopima nk'imetero zibiri rukaba rusize ibara ryera.

Twashitse aho hantu, dusanga umusore umwe afise ikaramu mu minwe, ndetse yambaye n'inkofero hamwe n'umupira wera, ariwe ariko aracapa ku rupapuro rwera.

winjiye muriryo somero twasanze impome ziryo somero zisharijwe n'ibara ryera hasi kandi hakaba hari hasize neza hariko harimwo n'imeza ku kiraho hari hariho ibintu vyanditsweko.

Tukinjira mur'iryo somero nta muntu twahasanze, aho twuvuga umunyeshure canke umwigisha ,ariko twasanze ku kibaho hariho ivyandiko bidasobanutse.

Inyubakwa muri rusangi isanzwe iremwo umuyaga nkuba ,kandi ikaba isakajwe amabati ,ikindi na co ,n'uko winjiye aho basanzwe bigira muri yo nyubakwa nyene ,hariho urubaho rwirabura.

Ikigo c'ashure gisanzwe gifise impome z'amatafari kandi kikaba cubakishijwe amabati ukihashika usanganirwa n'amashurwe hamwe nuguhungabana kw'ibendera ry'igihugu cu Burundi naryo mukaba muziko risanzwe rifise amabara atatu

Iyo nyubajwa isanzwe yubatswe mu buhinga bwa none, isanzwe igeretswe gatatu uduuga hejuru, ikaba kandi isharijwe ahanini n'ibara ryera, ibisakazo vy'iyo nyubakwa ikaba ari amabati, ukihashika usanganirwa n'amashurwe.

Inyubakwa zaho hantu zikaba zisanzwe zigeretswe hejuru, zikabaha kandi zisharijwe nibara ryera, urundi ruhande nagwo aho hari kubakishwa amatafari hakaba hakoreshejwe ibiyo, ukihashika usanganirwa n'amashugwe.

We abagera aho hantu hasanzwe haramenwe umusenyi ko hasanze abantu batatu bariko baraganira co twabamenyesha ni uko aho hantu hasanzwe hariho ibiti bitanga umuyaga ari na vyo nkeka abo bantu baba bari bisunze kuza kuhaganirira.

Abo bana basanzwe bari mu bigero ,wovuga ko ari miyabaga bose bakaba bari barakoresheje mu mitwe yabo imishatsi ,kandi bakaba bari bamanitse amabendera y'ibihugu, bimwe bimwe ,muri ayo twovuga nk'ibendera ry'igihugu c'uburundi ,risanzwe rifise amabara atatu iritukura iryera hamwe n'risanu rwatsi rubisi.

Ugishika aho hantu n'ukuri hari habereye ijisho kuko intebe zikoze aho hantu zikaba zifise ibihimba bibiri uruhimba rugizwe n'icuma n'urundi ruhimba rugizwe n'igiti imeza nayo ikaba yari yose ikozwe mu giti.

Hari hasanzwe hariko harakoregwa ikibazo ,wasanze abanyeshure bose baho bambaye imyambaro yera ,n'iyirabura ,uwariko arabacungera kugira ngo ntihagire ico bitwa gukorana mu kibazo ,yari umuntu umwe.

Tugishika aho hantu twasanze ari mu mahwane y'amabarabara abiri harihanditse urwandiko rwerekana yuko ari ku kigo c'amashure aho bitwa Ibuye

Aho hantu muri rusangi hari hari abantu b'ubwoko butandukanye, bamwe muri bo bakaba bari bambaye imipira y'imbeho, ariko kandi ntanumwe muri bo atari yambaye ibirato mu maguru y'iwe.

Aho muri iyo kaminuza nderabigisha E,N, hamwe na se ,ni kuvuga ko twarevye inyubakwa ziriyo zimwe muri zo, zubakishijwe amatafali aturiye ,ikindi cagaragaye, hari hariyo umuduga usanzwe wunguruza abanyeshure baho.

Izo nyubakwa, zisanzwe zisharijwe ahanini n'ibara ryera, izindi nazo nta bara ryera basizeko, zikaba zisakajwe n'amabati, imbere yazo hakaba hariho ibiti, hamwe n'amashurwe.

Igihe twashika twasanze ku meza hateretse ikaye, iyokaye na yo akaba yari iyimirongo, nta numwe yari ahagaze aho hantu canke ahicaye, ariko bigaragara ko ari umuntu yarayishizeho.

Ikigo muri usangi kisanzwe cubakishijwe amatafaali atuliye cikaba gisakajwe amabati ashaje kandi kikaba kifise ibara ryera basharije kuri ico cigo ucihashika ku marembo yaco usanganigwa namashugwe.

Aho hantu tukihashika twasanze umushinge wubatse aho hantu ari uw'amabuye kandi hagati y'ibuye n'irindi akaba ari isima ibisakazo na vyo bisakaye inyuma kwaz aho hantu navyo bikaba ari amabati.

Aze aho hantu ko hagerageje kwihweza ku mpande zibiri ibubafu twa hasanze uruzitiro rusanzwe gubakishijwe amatafari aturiye hagati y'iyo i tafali n'irindi hakaba hariho isima iburyo na ho hakaba gwari uruzitiro rutova ibigubakishije, kubera yuko inyuma rusise ib aragera.

Iyo nyubakwa rusangi, ikaba isanzwe isharijwe n'ibara ryera, naho ikaba ifise imiryango y'ivyuma kandi ku vyuma n'amadirisha hakaba hariko ibiyo, ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Inyubakwa isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye naho kandi uduze hejuru akaba hariho ivyuma bisanzwe bitega abantu kugirango ntibakoroke mu gihe hoba habaye isanganya.

Iyo nyubakwa muri rusange isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima wagaragaje kwihweza ingene iyo nyubako yakozwe rusanga birabereye ijisho, kuko abahubatse barobahije umwanya hagati y'itafari n'irindi haba mu buduga canke mu bukika.

Iryo somero rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, nayo ndani hakaba hasizwe naho nyene hameze neza, ikindi ni uko ririmwo intebe z'ibiti.

Igihe twashika twasanze abanyeshure bamwe batonze umurongo abandi bameze nk'abinyegeje inyubakwa twasanze nazo zikaba zari zisharijwe n'amabara atatu aho twavugako ari iryera iryubururu ndetse n'iritukura.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe isakajwe amabati kandi ikaba igeretswe kabiri uja hejuru ibara ryo kuyishariza rikaba ari ibara ryera naho impome zayo zikaba zubakishijwe amatafari aturiye.

Ncitumatumarako amakuru uhashitse uhasangamwo ibitabo vyo gusoma ugaca wasanga n'imashini nyabwonko ibindi uhasanga n'intobe zimwe zimwe usanga abantu bishirako baje kuhakorera, ndetse hamwe n'amameza aturetseko izo mashini nyabwonko.

Muri rusangi tukihashika twasanze uruhome rw'izo nyubakwa rusanzwe rwubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, vyari bibereye kubera yuko umufundi yahubatse yarubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi , haba mu bukika canke mu buduga.

Twinjiye muri iryo somero ndani muri iryo twasanze ata muntu ahari ariho kandi twasanze k'imeza hamwe n'intebe hasi muri iryo somero hakaba hasize isima naho urubaho bandikira ko rukaba rwirabura.

Inyubakwa irabereye ijisho kandi irakomeye. Mu buryo bw'uko yubakishijwe amatafari aturiye kandi hagati y'itafari n'irindi, hakaba harimwo isima. Ibi bizotuma iramba.

kuri ico kigo c'amashure, ukihashika usanganirwa no guhungabana kw'amashurwe hamwe n'ibit.i ivyo navyo bikaba bitanga umuyaga mwiza aho hantu. uruzitiro narwo rukaba rugizwe n'amabuye.

Izo nyubakwa zano zimereye nk'ikigwati zikaba zose zubakishijwe amatafari aturiye zikaba ziri ahantu hateze aho twovuga yuko ari mu kiyaya ariko kandi hande yazo hakaba hariho ibiti twovuga yuko biha umuyaga abantu baho mugabo nta muyaga nkuba canke amazi bigaragara neza aho hantu.

Muri ikicumba ukihashika, usanganirwa n'imisego ine, aho naho akaba ari aho abantu bane bashobora kuba boryama ikindi uhasanga mw'intebe y'inyegamo ,hamwe n'imeza na vyo bikaba bisize irangi rigomba gusa n'igishora.

Rika muri ryo somero nta mutwa ahasanze ari ko, kandi twasanze ibibaho bitatu rikaba rifise amadirisha, ndetse n'imiryango bikoze mu mbaho hamwe nibiyo, ariko, kandi nta n' umwigisha iweba yar aharaho hana.

Iyo nyubakwa y'amashure isanzwe isharije cane, w'injiyeyo indani ukaba uhasanga intebe abaregwa basanzwe b'icarako ikaba ifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba hari isima.

Tugishika muri iyo nyubakwa tukaraba ku rubaho, twasanze muri rusangi hariho amashusho y'ubwoko butandukanye. Nayo akaba ari: urukiramende, umuzingi hamwe n'inyabutatu.

Tukinjira muri iyo somero twasanze atamwigisha canke umuregwa arahohantu, ariko kandi twasanze intebe zikozwe mu mbaho, bakaba basanzwe bandika ku rubaho rwirabura.

Gishika aho hantu muri yo nyubakwa nta muntu niumweyara aho hantu aho kabanditwe hasanze imeza hamwe n'intebe y'inyegamo hasi na ho hakaba hari hasize isima twamenyesha ko ku mpome na ho ngene hasanzwe hasharijwe n'imbara ryera.

Muri ico gisagara, abantu baho bose baba bambaye neza kandi bafise amashakoshi mu minwe yabo. Iruhande y'iryo barabara, usanganirwa n'ibiti bimwe bimwe vy'amashurwe. Ivyo navyo bikaba bitanga umuyaga ku bantu baba baciye aho hantu.

Iyo nyumakwa y'amashure, isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye ,hagati y'itafari n'irindi akaba hariho isima ,ariko kandi amadirisha y'aho hantu nayo akaba atabiyo vyari birimwo ,n'ubwo bigaragara ko vyobavyara hahoze.

Tugishika awo hantu ikyadutangaje n'inyubakwa twasanze igeretswe rimwe yubatswe awo hanu na yo ikaba isharijwe haneni n'ibaragera imbere yiyo nyubakwa twasanze abantu bari bakuvye umuzingi harimwo umwe asa n'uwuba kuriye.

Ikigo c'amashure y'intango kirabereye kandi kirashajije, ukihashika usanganirwa n'ikibuga aho hariho bakorera imyimenyezo murura mubiri kikaba gisakajwe amabati ariko kandi inyuma y'ico kigo hakaba hariho ivyamwa vy'ibigazi birahoha.

Iyo nyubakwa ikaba isanzwe ifise uruhome rw'amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi, hakaba ari isima. Winjiye indani muriyo, uca uhasanga urubaho rwirabura.

Twinjiye indani, tukaba twasanze ibi bikurikira: intebe abanyeshure bicarako, intebe y'inyegamo kandi akaba ari iy'umwigisha n'imeza. Ivyo vyose mvuze bikaba bikozwe mu mbaho. Ikindi twahasanze ni isandugu ikoze mu vyuma kandi ikaba ari iy'ubururu.

Iyo nyubakwa ikaba ifise uruhome rw'amatafari aturiye ariko kandi umushinge wayo akaba ari amabati indani mu ruzitiro hakaba hariyo icamwa c'ikigazi ugishika naho ukaba usanganirwa n'ibiti bimwe bimwe bitanga umuyaga aho hantu

Iyo nyubakwa muri rusangi iri mu buhinga bwa none kuko isanzwe inageretswe, ikaba ifise uruzitiro umushinge wa rwo ari uwamabuye naho uruhome arrw'amatafari nk'uko ni yo nyuboko na wenyine impumi zayo zisanzwe zubatswe, ikaba kandi isakaswe amabati.

Muri rusangi abasanzwe bigira aho hantu bose baba bafise imashini nyabwonko ariko kandi igihe twashika twasanze ari abari batanu basangiye imashini nyabwonko zine.

Aho tukihashika twasanze imashini nyabwonko iriko iraka mu kiyo cayo nayo akaba ata muntu numwe twahasanze ariko kandi yari iteretse ku meza kandi harihariho n'ibindi bikoresho vy'umuyaga nkuba.

Abo twasanze aho hantu, hari harimwo abambaye imyambaro ibaranga, nabo bakaba bari babiri babiri ku mashini nyabwonko, abandi babiri nabo kuvuga ko bari abamenyereza babo bari kubasigurira, bari bahagaze baraba ingene bavyitwaramwo.

Aho hantu, twasanze hariko hakorerwa n'abantu batatu, nabo bakaba bari bambaye imyambaro bose bahuriyeko, hariho kandi babiri muri bo, bari barengejeko umupira w'imbeho; nabo bakaba bariko barateranya insinga z'umuyagankuba.

Twijiye aho hantu twasanze hari umuntu umwe ariko imashini nyabwonko zari zihari zikaba zari zibiri uwo nawe akaba iruhande yiwe hari hariho n'impapuro aho vyagaragara ko hari ibintu ashobora kuba ariko arakura mu mashini canke akura ku mpapuro abinyuranya

Aho hantu hasanzwe hahingurirwa umuyagankuba uvuye ku mishwarara y'izuba twebwe twasanze abantu mu baho baba bambaye imyambaro ibibaranga bakaba bambaye n'inkofero zibakingira mu mitwe yabo.

Ahantu usanganirwa ,n'abanyeshure bariko bakora imirimo yabo, nuamenye yuko abo banyeshure bambaye imyambaro twavuga yuko ari uburyo bubiri, ya mbere ni yera niyindi igomba gutukura na hinyubako barimo ikaba bibakishijwe amatafari aturiye

Twasanze mu mariko barihakorera bari batatu, kandi bose bari bageze mu mwanya wo gufungura kimwe n' uko bari bambaye imyambaro ibaranga yera, kandi no mu gufungura bariko barafunrwa ibifungurwa bimwe.

Uwo musalani wo mu buryo bwa none usanzwe hani ushijijwe n'ibibaragera tumaze kwinjira twasanze ari umusalani ukigaragara ko ukomeye, kandi ruhande yawo hari hariho n'indobo ijamwo amazi iyo amazi yo mu mabomborye akami.

Iyo nyubakwa muri rusangi, isanzwe isharijwe ahanini n'ibara ryera; hasi hayo hakaba hasizwe ibara rigomba gusa n'amaraso, nayo idirisha ryayo rikaba rikozwe mu vyuma, kandi ivyo vyuma bisizwe ibara ry'ubururu.

Mubo twahasanze bose bari bafise umwambaro bahuriyeko, nawo ukaba wari wera. Batatu batatu bari basangiye imeza. Twobamenyesha ko amadirisha y'aho hantu asanzwe ari ivyuma ndetse n'ibiyo.

Inyubakwa isanzwe yubatswe mu buryo bwa none nayo ikaba ifise uruhande runini rusharijwe n'ibara ryera ahandi akaba ari ibiyo ukihashika uca usanganirwa n'amashurwe niyo ateye mw'iyinjiriro ryiyo nyubakwa.

Amu banyeshuri basanzwe biga awo hantu baba bambaye imyambaro itandukanye imbere yaho hakaba hariho imashini nyabwonko bakoresha mu kwiga abeshi muri bo baba bateretse imishatsi.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubatswe mu buryo bubiri hari uruhande rumwe usanga ari amatafari aturiye urundi ruhande ugasanga na mabuye imiryango yugaye aho ahantu ikaba ifise ibara ryera.

Inyubwakwa muri rusangi isanzwe isharijwe n'iba rahagera ikindi kandi n'uko rugi rw'ibonyubakwa rukozwe mu vyuma kandi rusizwe ibara.

Aho hantu muri urusangi hasanzwe habereye ijisho, kubera ko hasi aho umuntu atambukira hasanzwe hasize isima, kandi hasharijwe n'ibara ryera ,no ku mpome hakaba hasharijwe naho nyene ibara ryera.

Iryo bombo ry'amazi aho risanzwe riri hasharijwe n'ibara ryera, ariko, kandi twasanze umuntu umwe na we akaba yari yambaye ibirato bifise imigozi ihishiye yambaye n'ipataro y'irabura.

Iyo nyubako yose muri rusangi ,yubakicijwe n'amatafali aturiye ,hagati itafali n'irindi akaba hari hariho isima ,ikindi cakoze mu bikoresho akaba ari ivyuma ucashika usanganigwa n'amashugwe, aho ni kw'irembo.

Ikigo c'amashure y'intango gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima imiryango yugaye ahantu ikaba isizwe ibara ry'ubururu kandi ni y'ivyuma.

Twinjiye aho hantu, twasanze umuntu umwe, nawe akaba yari yambaye amarori, ishati yanayizinze kugera ku maboko, yambaye n'ibimukingira mu biganza, aho ari hakaba hagaragara ko hakoreshejwe imbaho, arizo ahagazeko.

Isomero muri rusangi, risanzwe ryigamwo abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye, bamwe muri abo bakaba baba bambaye imipira y'ubururu, co kimwe n'iyindi ifise ayandi mabara tutabashije kudondagura.

Mpejeje gutandukanya abo twahasanze hariho babiri bari bambaye imyambaro y'ubururu abandi babiri bari bambaye imyambaro idasaa tubamenyesha ko hariho imashini isanzwe ikoreshwa mu gutanga umuyagankuba.

Twasanze murico cumba hari hariho umwambaro ndetse hakabamwo nako bakoresha kugirango bashire umuriro muri telefone ikindi akaba ari intebe ikozwe mu giti hamwe n'icuma nuko urwo ruhome rwoho hantu rusanze rusize ibara ryera.

iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe isize ibara ryera inyuma, kandi ikaba ifise idirisha rikozwe mu vyuma kandi rikaba risizwe irangi risa n'ubururu.

Muri rusangi isanzwe iri umuzo twovuga ko zigezweho kubera ko iragerekeranije ugushariza iyo nyubakwa kwakozwe ahanini n'ibara ryera nubwo vyatanguye ku boneka nk'iritari ryo kubera igihe imaze.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe isharijwe n'ibara ryera nayo urugi rwayo rukaba ari urwivyuma kandi rusize ibara risa n'ubururu.

Iyo nyumwa kwa murira rusangi yarifise ivyumba bitandukanye icumba kimwe kimwe cose cari cugajwe umuryango wicuma, kandi usize ibara ryirabura hasi na ho hari hakorewe isuku rikwiye.

tukihashika twasanze izo nyubakwa ari zibiri imwe ikaba isharijwe ahanini n'ibara vyagera iyindi nayo impome zikaba zimaze kuduzwa n'amatafari aturiye ikindi kandi ni uko buri nyubakwa ukwishitse ko haba ariho ibyuma bihingire abantu kugira ngo ntiba zibakoroke.

Inyubakwa zah hantu zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye kandi zikaba zisakajwe amabati. Naho amabaraza y'aho hantu akaba ashigikiwe ahanini n'ivyuma, amadirisha nayo akaba ari ay' ivyuma kandi asizwe ibara risa n'ubururu.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba isanzwe igeretswe kabiri uduga hejuru nayo ikaba isharijwe n'ibara ryera ibisakazo navyo akaba ari amabati imbere yayo hariho ikibuga c'umupira w'amaguru.

Iyo nyubakwa muri rusangi, yari isanze isharijwe n'ibara ryera hamwe n'irindi bara rigomba gusa n'amaraso, ariko kandi hariho n'akandi kantu kera muri iryo bara. Ni ukubamenyesha ko yari ifise umuryango w'icuma kandi usizwe ibara ry'amaraso.

Abasanzwe bakorera aho hantu bose baba bambaye imyambaro yera ndetse bambaye n'udukofero ku mutwe wabo na twonyene twera igihe twahashika beshi baboneka ko bari ku kazi

Ahantu hariko hakoregwa inama muri rusangi, hasi hakaba hariye hasanzwe hateyemwo amabuye, naho imbere yabo hakaba hari hariho igitambara cera, ico twobamenyesha co n'uko bari benshi.

Aho muri uga ruganda hari hariho abantu babiri bose umwumwe akaba yar afise imashini y'inyabwonko yiwe umwe muri wo iyo asanzwe akoresha ishobora kuba yari yagize ikibazo, kuko yari yaroguruye indani araba ingene bimeze.

iyo nyubakwa muri rusangi, hariho uruhande rumwe isanzwe yubakishijwe amabuye, hagati yibuye n'irindi hakaba harimwo ivyondo ,rundi ruhande narwo rukaba hagubakishijwe amatafali aturiye ,ndetse n'urundi rusharijwe n'ibara ryera.

Aho wo muri rusangi arihesanzwe hariho imeza, ndetse n'intebe ikindi, kandi nk'uko ari mw'isomero ry'ibitabo bitabo bihari bikabifise amabara y'ubwoko butandukanyi.

Mu bari aho hantu bose bari bambaye amasarubeti ariko hariho abari bambaye ayubururu hariho numwe yambaye isarubeti ariko atari y'ubururu bamwe muri abo bari barakoresheje imishatsi y'imikorano mu mitwe yabo.

Uwo munyeshure yariko agerageza kwiyibutsa ivyari biri mu bitabo nkuko vyagaragaye nuko yari afise ikaramu itukura mu minwe kandi yateretse igitabo ku meza.

Tugishika aho hantu twasanze hariho imashini nyabwonko ifise ibara ryirabura iriko iraka igaragara ko hoba hari buriko urayikoresha n'ubwo tutabashije kuba twomubona kugira ngo tumuganirize.

muri ugwo ruganda twahasanze abantu babiri, na bo bose bakaba bari bambaye imyambaro bahuriyeko akaba ari iy'ubururu, ikindi kandi n'uko hariho uwari afise akuma gasanzwe kugurura ibintu vyugaye.

Twagera aho hantu hasanzwe hateguriwe gusomerwa ibitabo twahasanze umuntu umwe ariko arasanzurra mu bitabo biri aho hantu ,twomenyesha ko uruhome rw'aho hantu rusanzwe rusharijwe n'ibara ryera.

Mu bo two ahasanze two hasanze ari umuntu umwe na we akaba yariyambaye ukugukurikira imyambaro y'akazi akaba woari umwambaro wera agapfukamunwa hamwe n'ibisanzwe bikingira ibiganza vyiwe ikindi, kandi n'uko yariyambaye n'inkofero.

Uwo muduga waboneka kuri ahantu imiduga iba yarapfiriye ,wari uriko urasubirwamwo n'abasanzwe babizi bagera kuri indwi ,nabo bakaba bari bambaye imyambaro y'ubururu.

Iyo nyubakwa muri rusangi iri mu nyubakwa zigerekeranije nayo ahanini mu ku yishariza baba bakoresheje cane ibara ryera nayo amadirisha hamwe n'imiryango vyayo akaba ari ibiyo n'ivyuma.

Tugishika aho hasanze ,hatangirwa inyigisho za kaminuza ,twasanze bamwe mu banyeshure biga aho hantu batonze ,ikindi na co, n'uko n'umwigisha wabo yari imbere aho yifashisha imashini nyabwonko, mu kurungika amashusho imbere na bo bagaca bakurikira.

Abari bariko bariga abo bantu, ivyo twabonye n'uko bari bafise imishatsi mu mitwe yabo ,intebe nazo bicaye ko zikaba zari zifise ibihimba bibiri, igihimba cigiti n'ikindi gihimba c'ivyuma.

Iyo nyubokwa muri rusangi yariri aho hantu yari isanzwe isherijwe n'ibibara ritukura ikindi naco nuko igihe twashika twasanze hariho beshi bari mu munezero bamwe baduza utuntu hejuru abandi bari gufotora.

Tugishika aho hantu twasanze abahakorera bose uko bangana barafise ico bahuriyeko ,aho naho tukavuga umwambaro wera ,ikindi kandi ni uko abagore bakora aho hantu benshi barakoresheje imishatsi mu mitwe yabo.

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba yari yubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba yari isima. Ibisakazo vyayo, amatangi yari ivyuma, hejuru hari amabati. Amadirisha yayo yari ibiyo.

Igihe twashika aho hantu twasanze inzu y'ubwugamo bw'imiduga yubatswe mu mabati ariyo ayisakaye kandi ikaba ishigikiwe n'ivyuma imodoka twahasanze nayo iri mu bwoko bw'imodokari z'irabura

Iyo nyubakwa muri rusangi ikaba isanzwe isharijwe n'ibaragera igihe twa shika akabahari abanyeshure bariko bagerageza kwigira aho hantu bafashijwemwo n'umwigisha na we akabikora mu buhinga bwa none.

Tugishika aho hantu hasanzwe hakorerwa imiryango hamwe n'amadirisha y'ivyuma, twahasanze abakozi bagera muri bane bambaye imyambaro ibaranga, nayo ikaba yari iy'ubururu. Iruhande yabo hariho uwundi muntu yariho gusa we atariko arakora nk'ivyo bakora.

Iyo nyubakwa ikigo isanzwe ikorerwamwo inyigisho za kaminuza, isanzwe isherijwe n'amabara amwamwe yera, hamwe nayasa n'urwatsi rubisi ,umuryango munini akaba ukozwe mu vyuma, ukihashika ukaba usanganirwa n'imiduga y'abantu baba baje kuhakorera.

Winjiye muri iryo somero tukaba twasanze harimwo intebe nyinshi, ikindi kandi ni uko iyo nyubakwa impome zayo zisanzwe zisharijwe n'ibara ryera, kandi abahakorera bakaba basanzwe bifashisha urubaho.

Izo nyubakwa muri rusangi zisanzwe zifise umushinge wubakishijwe amabuye nayo kandi zikaba zisakajwe amabati asihize irangi ritukura ikindi nuko uruzitiro rwaho hantu rukozwe n'ivyuma.

Abasanzwe bakorera awo hantu muri ico kigo bakaba ari abasanzwe bakora ibirato bakaba baba bambaye benshi muri bo imyambaro isa nayo akaba ari iy'ubururu.

Abari aho hantu bose bakaba bari bambaye imyambaro yera ndetse bambaye n'ibitambara mu mitwe yabo muvyo bakoreshejeje kugirango bafungure ibikoresho akaba ari ibase hamwe n'isahani igomba kumera nk'ibumba.

Iyo nzu tuyiinjiyemwo twasanze harimwo intebe zo mu bwoko bw'imido kandi ku ruhande hakaba hari hasize ibara ryera hariho n'ifoto ya perezida w'igihugu cu Rwanda Kagame.

Aho hantu bose akaba ari abagore kandi barakoresheje imishatsi mu mitwe yabo ikindi kandi nuko bambaye imyambaro ibaranga nubwo hariho bamwe bamwe barengeje ko imipira y'imbeho yirabura.

Asanze aho hantu hari imashini nyabwonko hamwe n'abariko barazikoresha benshi bakaba bari gukorera mu migwi babazanya kumbure ivyo badatahura twabamesha kandi amadirisha y'aho hantu ko asanzwe aray'ibiyo.

Twinjiye aho hantu hasanzwe higishirizwa abagomba kumenya ivyubuhinga bifashishije imashini nyabwonko twasanzeyo abatari bake kandi bariko bakorera mu mirwi twasanga imbere yabo hariho imashini yakije.

Iyo nyubakwa muri rusangi ,yari igeretswe kandi winjiye, hari aho wasanga intebe uca wicara ko ,twamenyesha ko yari isharijwe ahanini n'ibararisa nu rwatsi rubisi ,hamwe n'iryera.

Gushika kur'uwo muryango usanzwe ukozwe n'icuma ,twasanze usize ibara ryera kandi ukaba wari wugaye kubera wariko amagufuri abiri imwe isanzwe n'imwe yo mu buhinga bwanone.

Ako kazu kasugumwe ko mu buryo bwa none kari kagaragara nka kariko karasaza ikindi kandi nuko twabonye ibara gasharijwe ari iryera

Inyubakwa yo mu buhinga bwa none ikaba iri mu bwoko bw'izigerekeranije ikaba isharijwe n'ibara ryera kandi ikaba ifise amadirisha y'ibiyo iruhande yayo hakaba hari hariho ibiti vy'amashurwe ndetse n'ibindi bisanzwe.

Iyo nyubakwa muri rusangi irageretswe ikaba isakajwe amabati hejuru hakaba hariho ivyuma bisanzwe bikingira abantu baho kugirango abari hejuru ntibagire ikibazo ngo bakoroke

Inyubakwa muri rusangi isanzwe ifise umuryango w'icuma kandi usize ibara ritukura. Ikindi kandi amadirisha y'iyo nyubakwa akaba akozwe mu vyuma kandi harimwo n'ibiyo. Ikaba isakajwe amabati.

Tugishika aho hantu twahasanze abakobwa n'abahungu baberewe cane abakobwa twahasanze bakaba bari bafise imishatsi y'imikorano mu mitwe yabo, kandi abari aho bose ntanumweyari yambaye mu myambaro ihuje n'iyouwundi tuvugengo umwambaro hasi n'wo hejuru bikaba bimezeco kimwe.

Iyo nyubakwa isanzwe yubatse mu buhinga bwa noone aleho kandi kaba ali a matafaali atuliye kandi ameze nka manini buke buke akaba wubatse neza kubeera yukw agati tafaali nirindi ari isima.

Iyo nyubakwa isanzwe yubatswe mu buhinga bwa none, ikaba isharijwe kumpome n'ibara ryera, imiryango y'iyo nyubakwa akaba ari iy'ivyuma, bamenyesha ko isanzwe isakajwe amabati hejuru.

Bakozi basanzwe bakuraha ivyo ubwubatsi bari barahohantu tubavuga ko bari abakozi indwi hariho n'abandi bari batatu muri rusangi bose hamwe cumi bakaba bari mu migwi, ariko, kandi bose bari bambaye inkofero zisanzwe zibakingira mu mitwe yabo.

Ikigo c'amashuri shingiro cubatse neza, kandi kirashajije naho biruko ,biragaragara ko kimaze imisi canke imyaka atari mike ,kubera yuko ibiyo hamwe hamwe ku madirisha vyaratanguye kuvako, ariko ivyo biyo nubwo yavuyeko amadirisha n'imyango n'imvyuma.

Inyubakwa muri rusangi zikozwe muri bu buryo; amadirisha akaba ari ibiyo ndetse n'urundi ruhande rutari ruto kandi atari ugwidirisha, zikaba zisharijwe n'ibara ryera kandi zisakajwe amabati, ukihashika usanganirwa n'amashugwe ateye imbere yazo.

Aho mur’ubwo ruganda tugishikayo twe twahasanze abantu bambaye imyambaro isa ,iyo myambaro na yo akaba yari iy'ubururu twavuga ko bari bari gukorera mu migwi kubera yuko batatu barukwabo abandi ukwabo.

Iyo nyubakwa isanzwe yubatswe mu matafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima. Ikindi kandi twebwe dushitseyo, twasanze hariho umugabo umwe yambaye imyambaro isa n'ubururu.